Ana adodori anosisa kufundiswa paro pakabahlamburuka pakanaka zvekuti muntu eiendapo unoziya kuti mwana wangu ubari panhu pakachengetedzeka ngekuti ndxondo dzemwana dzinofunda kubva muzviro zvadzinoona kana dzikaenda pazvikoro zvakapata zvisina nharaunda yakati ngwarei unokura akati patei mwana uwowo.

Ana adodori anosise kupota ,eibhuirwa ngezveutano hwavo, kuitire kuti remangwani ravo ringe rakati jekei. Rinojeka ngekubhuirwa zviro zvinoupenyu mukati, uyezve kuti oitei kuti arambe eichengetedze utano hwavo eikura muntu akadaro akorereka.

Ana achiri adoodori anofanire kupota eigara neantu akadzidzira kuite zviro zvakadaro ngekuti pamweni pachona anamai awo anenge eiende kumabasa eide kuvasiya neantu akasiyana siyana saka antu achona anofane kusiiwa anofana kunge ari antu akadzidzira zvekusara nevana kuitire kuti utano hwevana hurambe hweihlamburuka.

Ana adodori anosisirwa kupota eimbotorwawo, einyengererwa eidiwa eibhuyirwa maererano neutano hwavo, ngekuti muntu akabve pashi eiziya kunaka kwakaite utano hwake nyangwe eikura muntuwo aamboiti bwarara kana kuti benzi.

Inini ndinofunga kuti zvirizvo zvakabanaka kuti ndaudzese dzinofundirwa ngeana echidodori anaya ngadzive dzirindau dzekuti antu anofanirwa kupotawo asikabatiri zvirwere zvakasiyana siyana ngekuda kwezviro zvinoshandiswa apapo. Shuwa muntu ungaaba ashandisa masaka mukore watiri unowu.

Inini ndinoone sekunge chiro chakabaanaka kuti ana eshe aziye panofundiswa ngechikora chawo kubudikidza nemifodho inenge iri pazvikora zvavo, ngekuti inenge yakanaka uye pamweni pachona yeioneka.

Ndau dzeshe dzinosise kupota dzeifunda ana echikora, dzinofanira kunge dziri ndau dzakambachengetedzeka kazhinji-zhinji kana dziri pasinde nenzira dziyana dzinohamba motikari huru ngekuti ana anopota eitsikwa.

Inini ndinoona chiri chiro chakabaanaka kuti ana eshe eiende kuzvikora anofana kuenda kuzvikora akuziva kuti ichi chikora ichi chakaita muitirei uye ndiri kumboenda kunoitei, zviinyi zvendinofane kuti ndiite ndeikoshesa ndichinge ndaenda kuchikora kuitira kuti aone chihambire

Ana ari adodori, anosise kupota eikone kuti adzidziswe kutambe mitambe inoenderana nekukura kuri kuite nyika ineyi ,kuitire kuti eiti kurei-kurei, zvimweni zviro azvizovanesi kushandisa, zvinoite semichi zvimweni zviro zvakatikomberedza.

Ana echikora achiri adoodori anosise kupota eichairwa mabembera maererano utano ngenjira dzakasiyana siyana. Mweni anoreketerwa ngemuromo. Asi amweni anaa akukone kuona nekukwanisa kuerenga nezvimweni akufanirwe kupota einyorerwa zvimwe zvikwangwari zvekuti vapotewo veiverenga vega, eiwedzere ruzivo.

Zvimbo dzeshe dzinofundirwa ngaana adodori dzinosisa kunge dziri zvimbo dzakahlamburuka kuningira kuitira kuti ana asasangana nematambudziko mukufema bukuta rinokonzera zvirwere zvakasiyana siyana zvinofanana negotsorwa

Ndau dzeshe dzinoita zvekufundiwa kweana adodori dzinosisonge dziri ndau dzakahlamburuka ngekuti ana edu anenge asati ane pfungwa dzati kurei dzakuzwisise zvakawanda asi dzinoumbika maererano nezvano nezvanoswera nazvo saka zvakakosha kuti zvikoro zvedu zviti hlamburikei nekuti ndokwa anoswera.

Ana echikora epashi apo ariite ana ekuti anofana kupota eyibhuirwe zviro zvakati ngwarei chekutanga. Uyezve apote eyifunde pazvikora zvakahlamburike zvineutsanana zvine ramangwana rakati jekeyi ngekuti ndozvinoumbe hupenyu hwawo hwemangwana.

Ndau dzinopota dzeifunda ana adodori, indau dzinosisa kunge dzine zviro zvakakwana zvakafanana nekuti kana pakaitika dambudziko maererano nezveutano ana anofanira kupota eienda korapwa nguwa ichipo.

Ndawu dzeshe dzinopota dzeyifundisa ana adoodori dzinosise kunge dziri ndawu dzakambaiti nakei kudziningira nekuti ana echikora achiri adoodori pfungwa dzawo dzinenge dzeione kunaka kwakadzikomberedza uye zvee dzeyifungawo ramangwana rawo kuti kweshe kweshe kwatiri kunofanire kunge kwakanakawo kudai.

Vana vechikora vanofanirwe kupfeke ndxubo dzakaringana einde kuzvikora kuitire kuti ntamo dzawo dzeshe dzipodzwewo dzisaoneka panenge paine amweni uyezve anosise kopota eyidanana kuitire kuti akure aine nemweya weumwechete.

Zvikora zvemazuva anaya zvakufana kunge zviri zvikora zvakabudirira zvino kurudzire ana kuti ahambe nengubo dzakakwana kuwedzere kuti asa hamba eikaba mapuwe eikugunywa ekonzere mavanga zvinozo anesa kuti arambe eifunda eirwadziwa ndozvetinobhuya kuti kusarongeka kwakadaro

Ana echikora anosisa kupota eichairwa bembera maererano neutano, pamwenizve einyorerwa mweshe mweshe mwatingade kuti munyorwe mwaanokonawo kupota eizoona kuti angachengetedze sei utano hwawo pasine zviro zvinozoite kuti zvikuti zveiarodzvinyirira kana kuvarwadza mune ramangwana.

Kweshe -kweshe kunofunda ana echidodori ana achona anofana kunge ari ana anobhuirwe kuti anofana kunge ari ana ane zviga zvinoatunganirira zvekuti ngubo dzekupfeka dzavo dzinofana kunge dzakafanana kuitire kuti ntamo dzawo dzisabuda pane amweni.

Ana echikora yemazuva anawa akuda kuenda pazvikora dzinoita kuti ngonxo dzawo dzitambanuke kweshe ngekuti amweni anoda kurarama kweshe nezvipo zvawo kwete ngekufunda Saka zvakanaka zvirozvo kuti mitambo isimbiswe nekugwinyisira kwemene aunawo zvipo zvevamweni.

Ndau dzshe dzinofundire ana echikora dzinosise kunge dziri dzkati hlamburukei dzakagwara kuningira dzingadai dzisine madambudziko akadai ngebukuta akadai ngezvimbuzi pamwepozve nezvibhehleya zvekurapa kana vantu varwara

Zvikora zveana adodori achiri kukura izvi zvinofanira kupota zveifundisa ana azvo kuti zvinoitesei kuti zvichengetedxe ndaka ingaa yekusima mimbiti yedu ineyi yechindau iyi kana yechiyungu zvakakosha kuti ana apote veiziya kudzisima kuitira kuti achengetedze ramangwana rawo.

Ana adodori kana kuti ana ari muzvikora zvakasiyana siyana anofanirwe kupuwe mikana yekuti vambobudise zvipo zvavo. Mungaa mukurumba mungaa mukunyora nyora munomu teiona kuti bazi raanonyanya kuti awandira ngeriri kana dzaanyaya dzemuchikora zvakabaakwa izvozvo yezve atatichisi acho apotewo achizviona eiabatsirawo kuti vaende mberi nezvipo zvavo.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti ana echikora azopedza zvikora zvawo akuziya zviro zvinofana kuti aite kubanze iyo eibuda kana kuti zviro zvakadzidziswa zvinofana kunge zviri zviro zvabata zvapinde Mari kuti akurapa azorapa chaizvo.

Ndau dzeshe dzakatikomberedza dzinoita ngezvekufundisa ana echikora inini ndinoona kuti amweni aazokoni kudarikira kuzoramba eiona mare yekuenda mberi asi paasvikapo anofanire kunge okwanisa kuzviraramira kungaa kutsetsa ototsetsa, masimbi otonama.

Antu anosise kupota eipuwe zviro kana hwaro hunoite kuti ararame ndihwona mune ramangwana rawo Kana ana eifunda kuzvikora zviya anosise kupota eibhuyirwa mabasa emaoko anoite kuti eipedze zvikora zvawo orarama ndizvo.

Ana eshe echikora abva zera neamweni arimumapandiko emapazi efundo ariderayo anofane kupota eigadzire zviro zvinooneka zvaanobata ngemaoko avo. Zvinotipe ramangwana ravo tikazviona zvirozvo kuti kune kwaari kuenda.

Antu aripachikora anosisa kunge eipuwe zviro zvakakwana kana ruziwo rakakwana maererano nezvekubatwabatwa kwemaoko kunoku kuitire kuti eibve pazvikora izvozvo aende otange remangwana rawo.

Ndau dzeshe dzinofana pota dzei fundisirwa ana echikora neati kurei ana dzakufana kuva dziri ndau dzakanaka dzinosanganisa kuti dzine zvimbuzi zvakanaka chekutanga dzine zvemekupota kana ana arwara anofana kupota eirapwa nekushairwa bembera mairirano neutano.

Zvikora zvepakati zvinofanire kunge zveidzidzise ana achona eshe anoita ngezveutano zviro zvakanaka uyezve ngemwazvo kuti eipedza apotewo eizoende kochinje ntaraunda yaanogara maererano nezviro zvaanoita.

Anthu eshe aripazvikora zvepakati nekuzvikora zvekupedzisira anofanira kupuwe mukana wekuti aite zviro zvaanoda wona zvaanozwa mungazi mawo kuti zvinoararamisa uyezve anosise kuzobve pazvikora zvakasiyana siyana aibvika aibva zvemene-mene.

Ana eshe echikora adoodori anosise kuende pachikora chakanaka chinoonekwa. Uyezve chine mukurumbira wakanaka wekubata ana echikora ngekuti amweni achona anenge ari adoodori. Chinosise kunge chine zvimbuzi zvakaringana zvakanakazve. Uyezve nepakuti antu kana akarwara anopota eidetsereka.

Chiro chakabaanaka kuti antu kana asvike kuzvikora zvepakakati zvinezvi apote eibaabhuirwe mabasa emene anofanira kuitwa emaoko. Kuitira kuti eipedze apapo ozviitire zviro zvawo zvemaoko, kungaa kutsetsa kungaa kugure masimbi, zveshe izvozvo zvakanaka.

Nzvimbo dzeshe dzinenge dzeifundirwa ngeana echikora, echikora chepakati chinechi, dzaakufane kunge dzakahlamburuka, dzakati kureiwo, pekugarira pacho, ne mweshe-mweshe, uyezve mune uchapa amuchadi kuti ana arambe eifundira ngekuti ndau dzati hlamburuke dzati kurei. Ndau yedu iri kuramba yeikura, uye zvirwere zviri kuramba zveitapukira, zvikora zvimweni zvinopeisira zvaakuzo tizwa.

Ana echikora anosise kupota eimbosangana eiite makwikwi maererano nezvaanokona zvipo ringaa bhora rinori, kungaa kurumba. Zvinoite kuti mweya werudo ukure uri pakati pawo uyezve akure akagwinya munyama dzawo.

Mazuwa anaya zviro zvati hambei mani. Ndau dzeshe dzichiri kufundira ana echikora dzakufanawo kupotawo dzeisimuka. Dzeibva mune pekunyorera payani panga pane mabukuta, dzeitangawo kushandisa zviro zvimweni zvisina mabukuta zvisingazoapi matambudziko maererano neutano hwawo. Ngokuti rimweni bukuta rinobve mukunyora rinopote reikanganisa anthu akati wandei utano.

Ndau dzeshe dzinofundira ana echikora epakati anaya, dzinofanire kunge dziri ndau dzakabanaka kudzitarisa kuitire kuti mwana weshe adade nekuda kuenda kuchikora ngekuti mwana unode chikoro chakabanaka chine zveshe zveutano zvakanaka, akarwara unoona pekubetserwa.

Zviri zveshe zve pakati ne pakati zvino sise kunge zviri zvikora zvaka budirira zvaka hlamburuka zvekuti antu eshe eibva apapo anofanira kunga ane ra mangwana raka jeka umwe na umwe einanga kwake ne mabasa ake emawoko anoshanda nawo kana basa richinge raramba kubatika mu ndaraunda.

Apana chiro chakanaka ngekuti mazuwanaya vana vombafundirewo muzvikora zvirinani, hechi chimweni chinode kuti chitopote cheioneka ngechekuti zviri zvinoshandiswa zvinezvi zvinyoreso zvekunyoreswa panonyorerwa payani ngemutatichi zvimweni zvachona zvokonzere mabukuta akukonzerahe magosoro kuana echikora saka zvode kupata zveivandudzwa.

Ana anosise kupota eichairwe bembera maererano neutano hwavo chekutanga kana ari muzvikora. Chechipiri anosise kupotavo eimbobvunzwavo ramangwana ravo neranhasi kuti anoona sei nhasi, uyezve namangwana zvii zvinoda kuti zvivedzere mukurarama kwavo zvaanoonavo ivona zvisingaoneki ngeantu akura.

Zvikora zveshe zvakambai tikomberedza zvinofundwa ngeana ati kurei epakati ayani zvinofanirwa kunge zviri zvikora zvinobudisa matharenda eshe eana vechikora amweni anokona kurumba, nzvimbo dzekurumbira dzinofania kunge dziripo, anopota eiita bhora rekukandirana riyani zveshe zvinofaniya kunge zviripo

Ndau dzeshe dzechikora, antu anosise kupota eitambe mitambo yakasiyana-siyana ngekuti amweni haadakariri kunga ari mumazvikora umu, asi kubanze ino eiratidze zvaanokona. Anombaazvide zvirozvo, saka zvinofane kupota zveiitika. Kuitira kuti amweni ana adakarire kuuya kuchikoro.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti ana echikora ezvikoro zvepakati izvi ayani anodakarire mitambo yebhora anofanira kupota eimbosangana nezvikora zvimweni zvakasiyana siyana eimbokwikw idzana kuitira kuti aumbe rudo pakati pawo uyezve zvipo zvinase kubuda .

Ndau dzeshe dzaana echikora dzakatikomberedza dzinofane kupota dzeibhiirwa maererano nezveutano hwawo kuti angabaite muraramirei mundau yatiri inei ngekuti amweni achona anenge abve zera uyezve angatanga kuti ararame muraramirei zvakude kuzopinde munyika.

Ndau dzeshe dzinopota dzeifundisirwa ana echikora dzinosisa kunge dziri ndau dzine zviro zvinoti dzine chimbuzi chakanaka chekuti ana anoenda eigadzirisa utano hwavo, pamweni eipota eigeze maoko awo nemvura yakachena above iyoyo tapedzazve toenda kunyanya dzeutano. Anosisa kunge ane pekurapwa.

Ndau dzinosisa kufundira ana echikora abve zera, ederayo, dzavakusisa kunge dziri ndau dzakambaati nakei, zvekuti ukadziningirawo dzinenge dzakanaka, dzinodadisa, dzinoitawo kuti amwei antu azwe kuda kuramba eiyende pazvikora zvakadaro.

Chiro chakanaka ichocho kuti kuzvikora zvederayo zvekupedzisira zvipote zvine ndau dzekuti ana eshe anoone kufunde zviro zvemanjemanje zvinenge zveiitika. Izvi zvinoapa muono wekuti ana azobva apapo aakuzvimiririra asatambudzika.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka, kuti zvikora zvedera zvokupedzisira kuti zvinge zviri zvikora zvakabudirira, zvaane ndxondo dzakatambanuka, kubve kune adzidzisi neanodzidziswa achona, kuti antu akufane kunga ari pakatambanuka kana eifunda.

Ndau dzinofundira ana akura ayani ane ndxondo dzakutotorosa kwemene dzinofana kunge dziri ndau dzakahlamburika kuningira uyezve zvinoita kuti vantu ape mwoyo wavo weshe pazviri nepakufunda pawo.

Ndau dzeshe dzinofana kupota dzeifundwarwa ne anhu abva zera kanakuti dzederayo dzinosise kunge dzirindau dzekuroti aana achibve pazvikora zvo izvozvo avakufanirwa kunozvi raramira uyezve, inofanirwa kunge yeibudisa mitambo yakasiyana siyama kuti ana vabudise zvavari.

Zvikora zvekupedzisira zvederayo inini ndinoona zvibari zvakanaka kuti zvipote zveipa ana evantu dzidzo maererano nehutano kuitira kuti azobve kuzvikora izvozvo akone kurarama Ari munyika zvakasunguka zvisina matambudziko.

Zvikora zveandu apa derayoyo zvikora zveandu abva zera saka zvakutarisirwa kuti zvino baafanira kubaa fundwa ngeandu akuziya zvaanoita uyezve, zvinofana kunge zviri zvikora zvaka vandudzika, zvakanaka kuringira kuitira kuti andu eshe apote eide kupotavo eiende pazvikora zvakadaro, zvisi mudzirevo aripashi ayemurevo kuti dai inini ndika svikavo derayo kune zvikora zvakanaka ndifundewo zvepamusoro.

Zvikora zvinofundire ana edera ekupedzisira, zvinofanire kunge zviri zvikora zvinoningirika. Teiti kuningirika tinobhuye kuti zvinoitwapo zveshe aafani kunge ari matakanana. Ana anobva apapo anofane kunge ari ana anozokone kuzvimiririra, uyezve akaenda kweshe kwaanoende koshanda anofambise guhu rakanaka.

Zvikora zvederayo zvakusiso kunge zviri zvikora zvakahlamburuka nokuti ana anosiso kupota eiyemura zvikora zvakadaro eidarikira kwaanoenda. Uyezve amweni antu anobva kuretu anosisa kuuya ngekunaka kwezvikora, uyezve nefundo yakanaka inenge iripo.

Zvikora zvekuderayo zvekupedzesera zvinofane kunge zviri zvikora zvinope ana fundo yakakura yekuti eipedze kuzvikora zvakadarozvo anenge aendesa mare yakawanda anofane kuona zviro zvekuita zvakawanda kuti adzosere maredzo.

Ndau dzeshe dzekuti ana vanofundira vana vedera dzunosisa kunge dziri ndau dzakahlamburuka ndau dzine ndau dzakakura kuti ana amweni anotataira eifunda ekuti pamweni pachona hazvizobudi nekuti ana anozo.

Mazuwa anaya takuti kana mwana achinge aenda mberi kuzvikora zvekupedzisira wakufana kotora chiro chimwe chekurarama ndicho chinga chezvimagetsi chingaya chekubika chingaa chei chinoita kuti eibva iyoyo achenese nharaunda yedu uyezve awedzere ruzivo kune vantu vachiri kusimuka.

Ndau dzinofundisirwa ana echikora edera ekupedzisira dzinosiso kunge dziri ndau dzakahlamburuka kuningira .Pamweni pachona uyezve dzine zveshe zvingadiwa kuti ana apote eishandisa kana ari kuzvikora ngekuti dzaakufundisa antu abve zera.

Ndau dzeshe dzinofundira nekufundirwa dzinosisa kunge dziri ndau dzakati hlamburukei, kunyanya ndau dzederayo. Dzinosisa kunge dzakati kurei kuitire kuti dzibatanidzewo neamweni ana achauya kubva kubanze kwenyika eida kufundira munyika dzedu dzinedzi.

Ndau dzeshe dzinopota dzeifundirwa ngeana echikora ederayo. Dzinosise kunge dziri ndau dzine pakakura pekufundira chekutanga, uyezve mabandiko mazhinji eshe ane mwekufundira. Kuitire kuti ana apombonoke kuite zvidzidzo zvavo akasununguka.

Nzvimbo dzeshe dzinoona dzeipota dzeifundirwa ngevana vati kurei dzekupedzisira dzinedzi dzinosisa kungeb dziri nzvimbo dzakaibainaka kuningira ngekuti amweni achona anofana kutopota eizvitogadzirira nzvimbo dzakadaro ngekuti ndiwo anenge eyiita zviro zvakafanana ngekugadzira nzvimbo. Saka dzinofanira kunyatsoonekwa hunyanzvi hwahwo

Ndau dzinofane kupota dzeigarwa ngeana echikora edera yekupedzisira dzinofana kunga dziri ndau dzakahlamburuka ngekuti antuwo abva zera saka aachafani kuramba eifunganya maererano neupenyu hwawo nemararamiro ngekuti akude kupote eiite zviro zvakati kurei zvinosanganisira kushandisa ndxondo dzavo mune zviro zvikuru zveupenyu.

Ndau dzinosise kufundire ana, ekupedzisira anaa, dzinosise kunge dziri ndau dzakahlamburika kuningira, dziri ndau dzakajeka kuningira, uyezve dzine zviro zvakawanda zvekushandisa. Bandiko rimwe nerimwe rinofane kunge rine zviro zverinoshandisa. Kuite kuti ana abude umwomwo abikika, anaka ooende mundima.

Mundau dzeshe dzinosisa kupota dzeifundirwa neana dzinosisa kuva nezveshe zvekuti ana afundise kana eita zviro zvanenge eita kunyanyanyanya ayani anoona nezvehutano antu anosisa kupota ane zviro zvakawanda zvekushandisa ngekuti azotambudziki kana opota eibatsira antu mundaraunda.

Ndau dzeshe dzinopota dzeifundirwa ngeana echikora ederayo kwekupedzisira dzinosise kuva dziri ndau dzakahlamburika uye dzakabudirira ngekuti dza ndawu dzakufundise ana abve zera ,saka mwana wabve zera wakuuye koona zviro zvakati chechetere uyezve kuramba eidada ndizvo ,izvo zvaari kuramba eioona zuwa ngezuwa.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti ndau dzeshe dzinofundisirwa antu, ayani abvazera ati kurei edera aya. Dzinosise kunge dzirindau dzine zviro zvakawanda zvokuti chekutanga dzinosise kunge dzine zvipatara zvakabudirira dzinorape antu anoite mitiyateki yakasiyana-siyana pazvikora.

Vana vanosisa kupota vakati wandei veigara munzvimbo dzanenge eifundira kunyanya nzvimbo dziyani dziri dera kuzvikora zvekupedzisira kuitira Kuti apote eipana ngonxo dzawo kana akaata eiBhuyawo zvehupenyu.

Inini ndinoona chiri chiro chakambainaka kuti mwana weshe unosvika pachikora chekupedzisira chiya ichi, unofanira kunga ari mwana akafundira mabasa emaoko akati kurei ekuti iyewo auye muntaraunda medu echidzisimudzira, kungava kubika, zvingava zvemagetsi zvingaa zviri zvekukanika kanika zvaakaita tinofanira kuva nendau irikusunuka nokuti tinoona kuti vana ava ndivo vakafunda zvomene.

Apana chakashata kuti mabandiko eshe ari derayo apote eimboonesana maererano neutano hweanhu ari kuzvikora zvekupedzesera kuti angaita maitirei kuti hutano hwavo kurambe hwakachengetedzeka zvaari anthu abva zera antu akutanga kurarama munyika nekuzviraramira.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekubudirira kweana adodori nekufundisa ana ari kuzvikora zvekupedzisira dzinofanire kunge dziri ndau dzakanaka kudziningira uye dzine zveshe zvinodiwa kuti ana ashandise ari mwona umwomwo asingazopoti eibudi budi nekupota eivhuringidze ruziwo rwawo.

Hapana chakashata kuchaya bembera maererano nezveutano vantu vabva zera ati kurei. Ngekuti ndovakusangana nematambudziko akasiyana-siyana, anosandanisa zvirwere zvepabonde. Saka anode ruzivo rwakakwana kuti oita maitirei uye vorarama sei munyika yatiri nhasi nekuti angapera kufa.

Ndau dzinofundirwa ngevana edera iyo ....yekupedzisira, dzinosisa kunge dziri ndau dzaakuhlamburuka, dzekuti dzaakupotawo dzeiti ana nzvimbo huru dzekuti ana apote eizvierengera, zviro zvinoite kuti azvidetseredze, mukufunda kwavo kwaanenge eiita.

Ana eshe echikora kunyanya edera iyo kokupedzesera aantu aakuite zviro zvaakurwadza kana kuti zvorema mundxondo dzavo kuti angazvifunga ari emene zveipera. Saka pamweni pachona zvikora zvinosisowo kuapa amweni mabhuku akawanda ekuti aerenga, akone kuandudza ruzivo rwavo.

Ndau dzeshe dzinogarwa ngeana echikora abva zera aaderayo kuzvikora zvekupedzisira dzinosisa kunge dzirindau dzakahlamburuka, dzirindau dzekuti ukadzitarisawo unombaadakara kuti ehee, anaya arikugara pakanaka ngekuti ndxondo dzavo dzakura, akufana kunga aantu aakufana kunge akutoraramawo munyika inamweni.

Zvikora zvedera zvekupedzesera zvinofanirwa kunge zviri zvikora zvakanaka kuningira. Kuitira kuti ana akawanda apote eida kuramba eifundirapo. Uye veipa dzidzisa yemene mene dzekuti ana eimbabvapo anenge akakwana kweshe kweshe kwaangada koshanda. Mungaa munyika munomu. Kungaa kubanze kwenyika.

Apana chiro chakashata, kuti antu anofunde kuzvikora zvederayo apote eipuwe pekuwata pekugara, ngekuti amweni achona mbare ndodzeanenga eibaabhadhara idzi, iwona ochisarawo eibaaone kuti zviro zvaakahambira pandauyo zviri kubaaita ere, uyehe vari kurwawo ere nenguva yavanoda.